Shumbburaa qoxxidi giigisidoga sharan suuqiyan bayzziyoge de'ees. Shumbburay darotto immatta mokkanawu, soonikka tukkiyaara uyyidi doonaa qaattanawu keehin maddees. Hay goshshanchchawu xoossay niyo yiya iita diggo.

Muuzziyaa poquwaa taani be'iyo wode taayyo qopettiyay beni Arbba mincce katamaan daydda poqqa poqqa miidoogee qopettees. Arssa asaa som"oy tana lo'ees.

Kushe hiillan merettida dantteeleti keettaanne etan kammido buqurata daro puulayoosona. Ha dantteeliya daddiyageeti daro daafuridi guutta biran bayzziyogee keehippe michchees.

miizzaa galbbaa birataa boli xaaxxidi giigissido kambbay diyaageenne appe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wottanchchati woxxidi wottan xooniyoo wode keehippe daro upayisses. Eti daapuri cawaxxi woxxi xoonidi wurssiyoogan woyituwaa ekkiyoo wode daro asayi ufayittes.

Habasha siminttuwaa pabirkkay oytamu kilo metiriyaa haahotettan holetta yaagiyosan de'ees. Ha siminttoy darot keettaa shuchchan keexiyaa asawu keehin koyettiya siminttuwaa qommo gididi eretees.

Dumma dumma allaliyawu keexettida keetta giddon dumma dumma zal'e miishshati zal'ettidi deosona. Hagaa mala sohuwan zal'iya wolqqay de'in doommiyako ayba ufayssishin waatane keetta marccuwaa gate keehin al'o.

Issi issi keettan asay baynna wode kanay asaadan asa keettaa naagees gooppa. Taani qassi asay tana kanay diyo keettaa kiittikko biikke.

Cora wodallanne geela'o naati deretettaa giddon de'iyaa meretaa xomoosi allaxxi simmanawu biiddi de'es. Hagaadan taani miiretuura issito ajjoora soossuwa allaxxanawu ufayttiiddinne kaa'iiddi biida.

Toophphiyaa wottanchchati lume gizo annaaciyaa xoonidi daagaa ekkidoogaa siyo wode tawu keehi daro ufayssay siyettiis. Hagaa wottanchchati Toophphiyaassi duretettaa gidiyoogee tawu erettiis.

bulla ogiyaa matan shuchcha keettaay diyaagaappe guye bagaara saloy des. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Taabootaa woosa keettan ammaniya issi na'iya bootta kutaa macaraa bari huuphiyan qacada adussa zo'o qoliyara eqqaasu. Ha na'iya daro malaalan malaatawusu.

Marzziyara kumi uttida dukkin gidin puukkin woruwa eesoyiya hanttaara goose shooshshay bari doonaa hanggi wottiis. Hagaa mala iita shooshshay bazzuwan de'es.

Dumma dumma penggiyaa dooyanawu maadiyaa qulppetti kaqqetti uttidoosona. Ha sohuwaan de'iyaa quppetti qoodan keehin cora. Hagaamala qulppe kaamiyaassi, motoriyassine keettaa penggiyassi go'iyaga.

Wontto biittaa tookkiya yeletay issippe gididi luxetta keettan bantta dawutaraa aatti aatti yeggidosona. Eta giddoppe issi yiira na'iya ba kushiya denttaasu.

Wolaytta dungguzaa maayidi qassi sintta baggaara gonddaliyaa oyqqida asatuppe gidduwaan eqqida issi yelaga attuma na'ay eta giddon eqqido gishshawu ufayttiidi de'ees!

Guutta naati timirtte keettaa biidi kaa'iiddi ubbay issippe diishin taani eta be'ikko daro dosiyo gishshawu shiishsha yera ekkays. Eti qassi tana iita qarettoosona.

Oosuwaappe yiidi keetta giddon shemppiiddi uttanawu giigissido oyideti ayiba lo'iyoonaa! xoossi giikko wode tasonkka shmppiyoo sohuwaa tankka hanniden giigissana koyyayisi.

Wolaytta keettati ya baggaranne ha baggaara kexettidi de'iyoo sohuwaan asati ubbay maarara karen uttidi wogaa yettaa yexxiidinne kaa'idi de'iyaageti beettoosona!

"sewlesew" yaagiya xifatee beetees. ha xifatee diyoosan daro qumaa qommoti asaassi keehi daro lo'o hanotan maanassi giigidinne qassi oosettidi beetoosona.

Haattaa gidin hara gukkiyabata penttissanawu go''iya urqqaappe oosettida hiilla nne era oosoy malaaliya hanotan giigi uttiis. Ha oosuwa poliya asata minttana koshshees.

Shokkooruwaa xeelliyoode taayyoo kase uyyidobaynne erettenna oorattabaa kiyidi tana ha'i demmanaadan ta wozanay loyttidi amotiis. Ayba hegaa xallee saassuwakka walakkiis.

Cora yelaga naati issi aafuwaa giddon eqqidi zannaqidi deosoana. Issi na'aykka tooraa oyqqidi eqqiis. Ha cora yelaga naati issisan eqqidi zannaqiyosay awe?

Hagee toophphiyaa kawotettaa giddon tohossa dalgga manttiyaan de'iyaa miishshaara oyqqetidaagan azazuwaa immiyaa eqotaa gididagee asa ubbay amanettiyoo giishshawu ha eqotay amanettidagaa getettees.

Issi kataman asaa katamaa puulayiyabaynne irxxi ekkiyabay xayikko he katamay asaa aybakka lo'enna giyogaa. Shin issi issi mittati tokettikko he katamay puulattidi xeella xeella giissees.

Issi kawo ooso keettaa ogiyaa seeraa naagissiyaa bitanee bantte ooso keettaa maayuwaa maayidogaa bolli issi kaamiyaa essisidi eta gurum"iyaabay de'iyaakkonne oychchees.

Zamaana so giddon woykko zal'iyaa man'iyan miishshata wottanawu maadiya issuwaa issuwaa bollan gigissido lasttiqiyappe oosettida mederdariyaa yaagiyoge de'ees. Hagaa mata wode ta shamiyode usuppun xeeta ekkage ha'i al'iichchiis.

Wolqqaama shooqay de'iyagaa bolli kattay zerettidaagaa cakiiddi de'iya kaamee beettees. Ha kaamee cakkido kattaa bari garssan qoxxidi punnidi hara kaamiya bolli qolees.

Xeelliyo wode saassuwa doonan kunttiya muxetta zo'o ashoy bambbariyan kumida shaatiya yuushuwan buddeenaara uttiis. Hara qanxxo daabboykka gaxaa oyqqidi de'es.

Dumma dumma keehippe daro miyo mitta ayfettu gidon adli'ee ciishsha meray de'iyo miyo mitta aybba geetetti? Ha mitta ayfe asaa naata aybba maadi?

Mangguwaappe merettida ushshay de'iyaagee ha giddon ooratta suyqiyaa gelidaagaa he suyiqiyaappe shammidi uyiyoo wode he ushshay ayba mal'es giidetii .

Asay issi kaamiya heeran shiiqidi taraa naaggennan coo gelanawu suggetes. Hagee lo'o gidenna kaamee ubba asaakka ekkiyo gishsha asay issoy issuwaa yedhdhenan qassi giidi geliyaakko lo'o.

Biron mokkidi shale gakkiiddi diyaa badalaa giddon eqqida cima goshshanchchayi ayi bessii? Ha zerettida badalayi daris giikko woyisu waaxa yaanee?

Cora asay issisan shiiqidi wolaytta dichcha citay maayiyo maayuwaa maayidi sinttawunne yaarakka a simmidi xeellidi deosona. Kuwaasiyaa dembbanikka cita kasanchchati deosona.

Issi wolaytta keettaa matan qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Gifaataa baalaassi asay shiiqidi wolaytta maayuwa maayidi allaxxiiddi beettes. Gifaataa baalaa giyogee laytta layttan gakkiya wolayittassi dumma baala geetettisi erettes.

issi bitanee issi sohuwan shooqqan eqqaagaa matan issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

ogiyaa doonan mitaa tokki uttidoogee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Asay hagaadan loytti cimidi qassikka hagaa mala layttan hagaa mala toophphiya banddira oyqqidi hemettiyode ubbakka galatisees. Taanikka hagaa mala layttawu awude gakkanddeeshsha giissees.

Oge doonan uttidi caamaa qucciyaa naati bantta lanqqen saqqiyaanne kalssiyaa bayzziyoogee miishshaa hirayso geettes shin he sohuwaappe shamiyaakko tana keehi lo'es.

Askkaaduwaa be'iyo wode taayyo qopettiyay a beni taani oyttaara ustta ustta miyo wode mal"iyo mal"oy siyettees. Askkaaddoy shuchchaa tokkin mokkidi ayfiyyoogee malaalees.

Macca asay bana wurssidi kammiyaa maayuwaa maayidi hemettiyaagaa be'iyo wode tana ufayssees. Macca asay giigissiyaakko tana ufayssanabati banttanatettaanne bantta huuphiyaa geeshshiyaakko tana ufayssana.

Nu biittan cora asay mattoyiya ushshatu giddoppe biiraa ayssi daruwa siiqiinne uyii? Qassi harare biiray asaa uyiin lo'iyaba aybippe giigii?

Luxanchchatti ubbay issi mala bantta luxetta keetta maayuwa maayiddi naa'u yafaran keehippe daro lo'osonna. Ettikka qassi paaciya ekkanawu yafaran eqqidosonna.

Haakko issi wodiyan biittay qaaxxidinne woddidi daro heeratun cora asaa woridi cora mehiyakka woridi kanttiis. Hayyannaa hegaappe naagettanawu kawoy giyogaa minttidi siyite.

Gooba luxissiyaage ba luxissiyo kifiliyan luxanchchatta ba luxetta maayuwa maayiddi luxissees. Luxanchchatti keehippe gooba gidiyo cuuchcha moogiddi banttana luxissiyaaga kaallosonna.

Keehippe aaho geliyo sohuwara de'iya keehippe puula geliyossay awa luxetta keetta yootiyaage? Ha geliyossawu huuphiyan xaafettidda xuufe aybba aybba yootiyaage?

Hagaa mala xuuda malatiya caamaa medhdhiya asaa be'iyaakko cayana. Ayssi giikko Hagee awanne wottissenna qassi Ani haattay gelikko ubba oogges.

Issi yelagay ba huuphiya binana pude dichchiddi ba huuphiya gaxan xaafissiddi xuufe aybba qonccissi? Ha xuufekka aybba aybba yootiya xuufe?

Naa'u yelaga naati sinttan wodoruwan kachchidi oyiqqido booraa pilggiiddi diya asi miizzaa aakimeeyye? I pilggiiddi diyoo boorayi aappun biran shamettidaagee?

Taani asay dumma dumma zal"e keettaa dooyidi zal"iyo wode he zal"iya asaa iita sabbays. Ubba daabbo keettan oottiya asaagaadan oottanawukka daro amottays.

mangguwaa teeray keehi lo'iyaagee hagan beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

cora asay eqqidi be'iyo kuwaasee diyaagee beetees. etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Hagee beni toophphiyaa biittaa issuwaa oottida kawuwa atse tawadiros geetettees. Ha kawoy wurssettan morkke bana oyqqanawu yiyiyode koyrottidi woriis. Hagee digaa malaalees gooba.

Issi ba huuphiya dichchidda puula na'iya keehippe lo'iya maayuwa maayadda dirssara woykko mittara zemppadda eqqassu. Ha na'iyakka ba huuphiya pixa uttasu.

Nu heeran issi dumma dumma mittaa ayfeta bayzziyoo suyqee de'iyaagan keehi cora mittaa ayfeta bayzziyoogaa asay he keettaappe shammanaw keehippe doses.

Bootta kutaa maayida asaa be'iyo wode taayo qopettiyay ubbatoo maallado maallado woossiyo keettaa baydda maayiyoogee akeekettees. Bootta kutaa maayiyoogee tana ayba lo'ii.

Qeeri naati bootta maayuwaa maayidi yuuyyiyaageeta be'iyo wode taayyo qopettiyay baalay gakkidoogaa woykko sanbbata gallassaa gakkidoogaa. Qeeri naati bantta geeshshatettaa naagiyoogee tana lo'ees.

Eti yelido guutta na'iyaa sintta baggaara de'iyo wode machchiya gidduwaan eqqin azinay qassi guya bagga wurssettan eqqidaageta be'iyoo wode ayba lo"iyonaa!

Hagee darotoo baalay gakkiyoo wode qassi yettaa yexxiyoo saatiyaan hagaa kambbaa baqqiidi yettaa yexxanawu maaddiya wogaa buquraa getetti xegettiyaage ayba yettaa shonggayi!

Ogiyaa xaphon kawuaassi giiraa qanxxanaappe giidi qosettidi zal"iyaa asati awaan meetettiidi qassi wurssettan aybanne bayzzenan soo biyoo gallasaykka de'ees etassi.

qaye timaatimee bayzzikko aynne miishshaa ekkenaageenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wodiya yiida zammaana hanotan keexettida keettayi zananaara ayi keenee. An ti"etti uttida qalametikka keehippe lo"ii puulattidi asaa wozanaa banttakko shoobbosona.

Wolayitta moottan de'iya ogiya giigissiya eqotayi keehippe lo'iya asphalttiya nu biittaassi giigissidinne anjjissidi immiyoogan taani keehippe ufayittaas. Hagaa gaasuwan kawotettaakka ta wozanappe galatada aggaas.

Dumma dumma meraara de'iyaa cora ixaanna wortiyo pude baggay shaama gididdo shaatetti beettoosona, ha shaatettu meray ayba lo"i tishi oottiyode.

Abisiiniya giyo xale keettay ay hanttaara harggiyakka bollaappe shoddi oliya xaliyaa bayzziyogaadan hassayissoosona. Ha xale keettay lo"iyaban puulatti alleeqetti uttiis.

Xaace issi heera sarotetta naagissiya keehippe daro awatetta de'iyo kawo oosanchcha. Heezzu xaacetu guyen kaqqetti uttidda xuufetti layttay oosettiya oosuwa yiggiyogetta.

Ambbaa giddon kuttuwaa shammiya asay kuttuwaa soopee kessana koshshenna ayssi giikko kaysoy bessido gishshaassa. Hegee xayikko kuttuwaa ha'i hannin de'es giishin ekki efi xayissiigoosona.

Maxaafa keettan cora asay shiiqidi nabbabiiddi de'iyageeta be'iyo wode tanakka nabbaba nabbaba gees. Gaasoykka nabbabida asi eranchcha kiyiyo gishshatawu lo"ees.

Taassi lagge issoyi Tuniggaa biidi keehippe lo'iya de'uwa de'ees. Ha biidosan baayyo laamettidinne hegaadankka banitta soo asaa laammidi issibawukka yiillotennan de'ees.

Issi heezzu kifiliyaara de'iyaa issi keettaappe gaxa baggaara qorqqoro dirssay de'iyaagee xeelliyoo wode keettaa puulaa mule baynnabadan ootti wottidagee ayba iitii!

Daro wode issi yelaga na'aynne issi yelaga na'iya keehi siiqettiuageeta gidikko daroban ufayttana danddayoosona. Qassi eta ufayssaa naa"aykka issi mala bootta maayuwa maayiyogan qonccissoosona.

Issi bitanee santtaa maanaassi yiidi ba kushiyaa yeddi utaagaa matan qassi issi maata mala meray de'iyo cora santtay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara bitanee eqqiis.

Cora kaame hemettiyo ogiayappe wolqqama addussa shuchchappe giigida keettay, shuchchappe pooxettida hawultte woykko malaatay de'ees. Cora asaykka yaane haa simerettees.

Pappaya kaidaga, wolaytta boynnanne barakata boynaynne muuzzee kaidage issisan corati uttiis. Hage wolaytta boyna gidiko kattada cadhdhiyaa kaara xita besiya bambbariyaraa tushshada yolppada ma co.

Katta ayfiyaa gaaciya mashshiniyan gacidi wottido burccukuwan kumida pappaya juuse de'ees. Hagaa co away suulagan so gelada irxxiyaga yolppayda uyya.

Issi attuma naati erayis giidi lo'enna curqqa malatiya suriya shammoosona. Ha suree xaden bootta malaatay diyoogee ubba suriyaw diya meranne qottaa mooridi ubba lo"enna.

Akeekennan asay harggidi hakkamo keettaa biyaaba gidikko aynne hirgennan ayoo koshshiyaa xaliyaa immidi yeddiyoo keettay xoossappe garssa baggaara hayqqiyaa shemppuwaa ashshees.

Hagaa biron keexeettiddi diyaa keettan dooyettida katta keettaa asi gelidi kattaa miiyye? Tawu hagaa mala keettan maana giyaakko pudekka gelenna.

Issi uyin matoyena ushshaa yaagosona hino xoossi erees. Co wordduwaa haasayosona. Hagee matoyiyaa ushshasi aaye na'aa. Hagaa ushsha duuqqidi wottidoge de'ees.

Issi abasha quma keettan dumma dumma quma qommoti de'iyaageeta gidishin, urqqa miishshaara shiiqida xiixa ashuwaa be'iyo wode hara kattatu ubbaappe aaro mal''iyaba malatees.

Keehippe yashshiyaa aaho abbaa giddon wolwolluwaa bolli de'iyaa qoodan keehippe cora asay awa gakkanwu biidi de'iyaakkonne oonee nussi odanayi eretii?

Kaamee eqqiyoo sohuwaan issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu koyyida asata giddon gelissidi caani simmin sa'an de'iyaa hara buqurata guye baggaara caanidosona.

Asay daro wode ubba qassi beni owde issi deexxiya buquraa gidin kattaa haahosaa hariyan caanidi efees. Hare qassi caanawu maaddiya gammaama mehe.

Laa hagee ayba ushshakkonne xeelliyo wode eessaa maaridoogaa malatees. I eessa maaroogaa gidikko eessay ay ushshaappekka asa uyanawu dosiyonne mal"iya ushsha.

Issi keehi godaa ayyanan kumida qassi godaa qaalaykka qonccido asi qaalaa tamaarissiyo wode asay daroba ekkees. Ubba hegaa mala asay yootin siyiiddi pee'iyakkonne xalalissenna.

Cora heeraa geeshshatetta naagisiyaa asati yaa simmidi biidi deosona. Heeraykka katama gido gidiyoge erettees. Ha cora asan macca asaykka puxa ekkidi yaa simmidi biidi de'ees.

Nu ambbaa ayssiyaagee issi gallassi nu heeraa asaa ubbaa xaasidi shiishshidi asaassi asay ubbaykka ba diyoosan diyoosan bantta heeraa naagana mala yiitidoogee lo'oba.

Yelaga naati issi sohuwan shiiqidi issippetettan issi maaddan uttidi miyageeta be'iyo wode ha naatu issippetettay ayba lo'ii! Haraatussikke hagee lo'o leemiso.

Issi lo'iyaa worqqa masoppiyaa qum'idi wottidoge de'ees. Hage daroto issi na'iyaa azina gelaydda ba azina so baydda ekkada biyo miishsha. Tana hagaa mala massoppe keehin ufaysses.

Ba huuphphiyaa pixidi ha simmi miicciidi de'iyaa issi attuma na'ay ba maayido bootta shuraabiyaara de'iyaagee huuphphiyaa binaanaa ayssi hagaadan pixidee?

Toophphiya giddon keehin mino wottanchchati hara biittaara wottaa annacettidi xoonuwaa kallachchaa ekkidi yoosona. Ha wottanchchati Toophphiya hayttaa kessidaageta gidiyo gishawu Toophphiya kawoy etassi gitaba oottiyaakko giisses.

Issi attuma asa caamay boottaa oyde milattiyaga bollan de'ees. Ha caamappe ya baggaara heregappe oosettida maskkotekka de'ees. Hagaa mala caamay darotto attuma naatusi hanees.

Wolaytta sooddo ambbaa giddon darotoo asay ba huuphphiyaa shemmpisana koyikko biidi uttiyoo miyonne uyiyoo keettaa leewi huteeliyaa yaagiyoogassi geliyoo sohoy ayba lo"ii!

Issi gita daro ba oosuwan mino gidida asi ba minotettan daro wode asaa sinnti shiiqoosona. Taanikka hegaadan lo'o oosuwan erettiyakko ufayssana gooppa.

Zemettaara dere kiyidi daro modhdhida boorata zal"anchchay kaamiyan caanidi issi giyaappe hara giyawu woriya demmanawu efees. Ha meheti ubbaykka keeda.

Pa"a issi issi wode nu sooni ka'iya dumma dumma maanawu giigiya kattay aadhdhiyode tawu ufayssay haraba. Ubba boynay barbbariyara coo miiccaydda mays.

Laa hageeta asata be'anaappe awa biyaakko kehanddeshsha. Asi hagaadan ooso xayidi issoy issuwaara oyqettidi yuushsha kanchchiya yuuyiyoode be'anaagaappe ollan geliyaakokka ixxikke.

Ha quma keettan baynna kaatti aybikka de'iyaaba malatenna ayssi giiikko keehippe daro miishshaa kessidi giigissido gishshawu ubba kattaa qommuwaa giigissi wottidosona.

Yettaa keehippe shongaa immidi puulayiyaa yettaa miishshaa sunttaykka pulaaliyaa getettiyaagee sintta baggaara heezzu ciirettida xoo'ee dumma dumma qottan cenguriidi yettaa yexxettees!

Ane xoossaa bana mexxidaagaa xeellidi ha keettaa heeran de'iya asay ha keettay kunddennaadan ashshiyaakko aybe. Ha"i ha kunddiya keetta be'in zin"ido xiskkoy yeennan ixxiichchiisi shiini waano.

Asaa bantta payetetta xeelettiyo akamo keetta qonccissiya erissuwa bolla keehippe daro xuufetti xaafetiddi kaqqettidosonna. Ha xuufe immiyo hagaaza ubba yootes.

Amarida wodalla naati bootta maayuwa maayidi qassi Toophphiya banddiraa bantta kushiyan oyqqidi allaxxiiddi beettoosona. Etappe issi macca na'iya uttidaara etaagaadan eqqada banddiraa tookkiyakko lo'o.

ha eqqida cora asatu maayoy ayssi karetta gididee? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

asay yelettaa bayzziyo sohuwa loyttanaassi dumma dumma miishsata ayssi poo'issiyoonaa? qassi ha sohuwan diya ciishshati ayssi asaassi keehi lo'idi beettikkonaa?

Luxanchchati luxiyo maxaafay issi layttan luxiya luxanchchata maaddidi aadhdhiigiyaba gidennan kaalliya yeletaassikka maaddees. Hegaa gishshawu luxanchchati maxaafaa bonchchidi oyqqanawu koshshees.

Magani uuttaa tokkikko ha gadiyaa bitanee tokkenee haray ayssi tokkii! laa dere uuttaasi qoodinne waayi de'iyaaba malatana mule ba shooqaa gattigiis.

keettaa keexxidi giigissidoogaa giddon asay des. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

ha makiinaa boli oonee oonee de'iyay? qassi etappe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi asttamaare urqqantiyettibena timirtte keettan tamaretta uttisid tamaarisidi de'ees. Hagaamala ogiyan nuunikka tugga timirttiyaa tamaaridi yiida. Timirtte gaxare timirtte keettan tamaaranawu keehin injjettena.

Gooshshaa giddon mokkidi kiyida gaashshiyaa ayfiyaa uttulaappe shakkidi kesiyaa wodee ehido zammaana maashiniyaa xeelliyoo wode beni wode asay waayettido waayee ayi ekkabee giisses!

Issi shuchcha keettaa woggaa keexxidoogaa miyyiyan qassi keehi adussa keettay herega xallan keexettidaagee pude simmidi xeelliyoode phalqqiphalqqiyaagee xeelliyode keehi yashshes.

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyaa tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Gaasoykka gimbbe keettay wolqqaama marccuwaan keexettees.

Toophphee biittaa banddiraa yuushuwan hara toophphee garssan de'iyaa biittaa banddirati i yuushuwan de'iyaageeti xeelliyoo wodiyan puulattidi he banddirati keehippe lo'oosona.

Issi zal'e keetta karen kaqqido xuufe erin ero yaagiyaa gidishin ha keettaa karen issi naa'u tohuwan bululiyaa motoriya essidoge de'ees. Ha man'e maayuwaa zal'iyo man'e milatees. Hagettu maayuwaa maayanawu tana iitees.

Cora attumanne macca asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issisan uttidi kushiya baqqidi de'ees. Daro asay miccidi de'ees. Aysi giko diriphphan aybakko oosettidi de'ees.

Abeeti, tukke de'iyagaa qoppkko jabanaa puulatrlettaynne ubba gidana. Haggaa jabanaanne tukkee shiiqolido hegaadankka siiniyan tigettidaagaa be'in tana ubba uya uya gees.

Ooratta layttawu malaata gidiya adil"e ciishshan doodetta shooqan naa"u siiqo yelagati eqqidosona. Eta naa"aa huuphiya binnaanaykka lo'iya hanotan canggaraari uttiis.

Ha"i ha"i macca naatussi merettiiddi de'iya caammati keehippe lo"oosona. Ha caammata wottida asa tohuwan be'iyo wodekka asa ayfeppe attite giissees.

Gifaataa baalay gakkiyo wodiyan asa ubbay wolaytta wogaa maayuwa maayidi issisaa shiiqidi duriiddinne kaa"iiddi pee"oosona. Wolaytta giddon gifaataa wode asay ubbay ufayttees.

shooqqaa goyidi zeriddo santtay beetees. qassi ha santtaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Biiriyaa be'iyo wode taayyo qopettiyay taani xaafiyooba ubbabaa aani xaafiyoogee taayyo akeekettees. Zo'o biiriyaappe karetta biiriyan xaafiyoogee tana daridi ufayssees.

pa maata mala meraara diya mitaa bonccoy aybba maadiyaaba malatii? etawu xeeliyoode hayttay diyaagee tana xerliyoode ayba laa pala lo'ii?

Biittaa goyyiyaa kaamee tana keehi lo'ees gaasoykka beni wode asay wolqqaama daafuraa daafuriyoogee I yoosappe attiis. Danddayettiyaaba gidin asay ubbay kaamiyan goyyiyaakko giyoogee tawu siyettees.

Asaa na'ay hayqqenan eqqidi paxa de'ishin hayqqidabadan oottiyaa woykko jalettiyaa xaaliyaayaagiyoogee meraykka maata meraa malatesishin tana xeelliyoo wode ha'i ubba jallettiyaaba milatees.

Giyan dumma dummabati zal'ettiyo sohoy de'ees. Ha sohuwaan tuumoy, dumma dumma xalletti deosona. Aayoti hagaa zal'idi bantta deiuwaa kaafiyo oosuwaa oottidi deosona.

Hagee mata wode oosettida wolaytta sooddo yunburushshiyaa oratta geliyoo penggiyaa qottayinne qassi a bollan tiyettida qalamiyaa meray ayba lo"ees gidetii nuna!

Darotoo ganddaa giddon asay gooshshaa muruta gididagaa bokki epiidi ba soni otuwaan doyssidi miyo kattaa qommuwaappe issuwaa gidida shukkariyaa giyooge miyoode kushiyaara ma ma gees!

Uuttaa haaxay mokkidi basheyanawu gakkidage de'ees. Hagaa digin iray bukkiyode laalidi tokkiko zeretta aasanawu keehin injjettiyaa ogiyaappe issuwaa. Goshshanchchay hagaato oottidi uuttaa zeretta shooqqan darisees.

Issi zo'o xarapheezaa bolli saafa sayiniya bolli buddeenay, unccay, oyittay, pilay, santtay, qassi naa"u shaatiya bolli ashuwa anccidooge diyage ayiba mal'iyaabee!

Taani koobboynne koloy diyo heeraara kanttanawu yashshees gaasoykka me'i wodhdhidi tana dechchanawu danddayiyo gishshawu. Dechetta xalla gidennan kaamidi woranawukka danddayees.

Ha bankkee kawuwa bankkiyappe harikka haraa shin Toophphiya zal"e bankkiyappe kehiya bankkenne marccuwa minjjanawu injjetiya bankke. Ha bankkee tana keehippe lo"ees.

Hagee duuxxida birataa issippe gattidi oyttanawu woykko darotoo birata prnggiyaa oottanawu maaddiyaa korinttiyaa wolqqan oottiyaa maashiniyaa aybaa giidi xeegiyoo odite?

Toophphiya bittaassi daro wodiya kawodiya kawotida nu kawuwaa hailesellaasi beettes. Ha kawoyikka minonne gooba gididi nu toophphiya daro layttaa haggaazaa immis.

Hagaamala lo'iyaa sohuwaa mule xomoosennan aggikke gaada ta qofaa qachcha uttas. Hagaa mala bootta shuraabiyaa maayyada ta laggetuura issippe mochchenaa booraago gonggoluwaa xomoosennan aggikke.

Goshshaassi koshshiya kumettabaa kunttidi oottikko goshshaappe lo"o murutay beettees. Ha murutati qassi so asaa koshshaa kunttiyogaappe gujuwan giyaakka keehin zarbbissoosona.

Cora asay mitaa tokkidoogaa be'iidi ziiriyaara yiidi diyaageeti beetoosona. Qassi hegaa xalaala gidennan ha sohoykka daro asay alaxxanawu asaa keehi daro maadees.

Issi keettay dumma dumma heregaaninne shuchchan oosettaagaa be'iyoode lo'es. Shin ha baggaara diya ogee giigibeennaagee ambbaassi de'iyaa puulaa keehin guuttis.

Toophphiya biittan asay issoy issuwa naaqqikko woykko hara qohuwaakka gattikko naaqettida asawu pirddaa kessiya pirdda keettay dees. Ikka qassi markkan zempidi pirddees.

Habgarssan uttidi lambbaa makki makkidi bayzziiddi de'iya na'aa be'iyo wode ayba michissiya ooso gaadii. Ha oosuwa oottidi miyogaappe attiigo giissees.

Saynnisiya eraa go'ettiyoogan wohiyassi ayfiya ayfiyo abbiya gujjida eranchchati bantta oosuwa shooqan yuuyi xeelloosona. Ha lokkomay daro ayfiya immanaagee erissees.

Bootta maayuwaa bollan zo'oy wolakettidaagaa be'iyo wode taayyo wolaytta asay qopettees gaasoykka I wolaytta wogaa maayuwaa malatiyo gishshataassa. Bootta maayuwaa maayida asaa be'iyo wode taayyo ufayssay siyettees.

Wolaytta qaale hiwwote woossiyo keettay naa"u layttaappe issito giigiya shiiquwa ishatama nne laappuntto yuushuwa shoobbiis. Ha shiiquwan cora asay qashuwappe birshshettiis.

Wolaytta sooddo luxiyo yuunburshshiya giddon keehi lo"iyaabati de'oosona. Hegeetuppekka dumma dumma dozzati tokettidaageetuppekka ogiyaa doonan de"iyaageeti awaa wodiyan kuwatettawukka maaddoosona.

Taani alamiya biitta giddon de'iya laappun waanna ano biittatuppe ta de'iyo Afirkkiyo loytta siiqays. Ubba Afirkkaa biittatuppekka toophphiyo dummaya siiqays.

Cora macca asay issisan akkaafanne shalkkiyaa woykko shoodira pude denttidi oyqqida issi salo meray deiyo woraqatan xaafettida naqqaasha oyqqidi eqqidosona.

Goshshanchchay ba gadeeni zeriyo dumma dumma katta qommotuppe tana badalay daruwa lo'ees. Ubba badalay biron dicciiddi aysaaraa kessidi xeellin xeella xeella gees.

Dumma dumma alleqanawu macca asay go'ettiyo miishshati deosona. Hagettuppe baggay qoriyan wottiyoga gidishin baggay qassi hayttan wottiyoga. Hagaamala wottidi macca asay xoosi immo mera xayssosona. Hakko!

Guye baggaara darkkoy uuttay tokettidaagan keehippe lo"i uttiis. qassi sintta baggaara de'iyaa wolaytta keettaa geliyoo ifittaa xaphphoy ziqqi giido gishshawu wulliyaaba milatees.

Xoossay medhdhido merettay xeelanawu asi woocidi kesido duuniyaa milattidii keehin dummati uttiis. Ha heeray badessan deiyaa duuniyaa milatees. Woraykka ya baggaara de'ees.

Issi biittay keehi dicciis giyoogaa qonccisiyaa ambbay dumma dumma keettaa keexxidogee a giddo pabirkkaa oosuwaa oottiyoogee xeelliyoode ayba lo"ees gidetii!

Kaamiya ogiya matan puula gujjanawu tokiddo keehippe adussa doozay aybbe? Ha dooza daro wode asay awa heeran ubba qassikka aybbawu tokki?

Naa"u macca naati issi mala maayuwa maayidi qassi banddira oyqqidi issippe eqqidosona. Eta giddoppe issinno taani dosiyo gishshawu iira biyakko dosays.

Qoodan cora zo'onne bootta sharaara kumi uttida kattay issi keettaa karen de'iyaagee hagan issi sohuwaan uttidashin qasi hara sohuwaan issi jooke baynnaaga qoppiyoo wode iitees.

Bootta maayuwaa maayidi hemettiyaa asaa be'iyo wode taayyo qopettiyay baalay gakkidoogaa woykko sanbbatay gakkidoogaa. Issi mala maayuwaa maayidi eqqida naata be'iyoode taayyo eta siiqoy siyettees.

Issi asi issi biittan dottore Ahimeda Abi kaalettiyogaadan kawo gidiyakko ayba ufayttane? Qassi dottore Ahimeda Abi hara asaappe daro minnidi oottiyo oosuwan ayba ufaytti?

Xoosso ne asha qassi! issi yelaga na'iyaa aybakko xoomosanawu baada godaree de'iyoo geessuwaa gelas yaagiyaa na'iyoo be'iyoode dere asay waana gidariyaappe attadee giidi malalees!

Ha giddon giyan sunkkuruutoynne donoy keehin hirayses geettes. Sunkkuruutoy daro quman gujettiyaaba gidiyoo gishshawu asay I hiraysiyoodee ufayttidi gidiyaagaa keenaa shammoosona.

Keehippe aaho penggiya karen dumma dumma qalamiyan merettidda misile aybba qonccisiya misile? Qassikka karen barkka eqqidda guuta kaamme aybba maaddi?

Issi so giddon woykko gediyaa shemppisanawu maadiyaa caama sa'an wottidoge de'ees. Ha caamawu merako aybako wottishin wuridaba milati ekkees. Digga macca asa caama milatees.

keehi asaassi beetenna maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? qassi ha macca naatikka o sheeshshaa bessiyoonaa?

issi bereketta yaagiyo na"ay diyaagaa keettaa giddon naa'u naati uttidi bantta kushshiyankka aybbakko shocciidi beettoosona. etaara diyageekka aybakko shocciiddi beettees.

Bootta meraara tiyettidi de'iyaa unccaa qanxxiyoo gonggiyaa milatiyaagee sa'an ya bagginne ha baggi muraamuretti eqqidaagee beettiyaagaa asa ubbay shammanawu koyees.

Issi biittan diya issi biittaa naagiya polisee asay a a maayuwan erana mala hara asaagaappe dummatiya maayuwa maayees. He maayuwawukka qassi daro birshshettay dees.

issi keettaa giddon beetiya cora saatetti ayba yeemoyiyoonaa! pa laa ha saatiya mala awa biitaappe demmada sjhamana taani danddayiyaana! pa laa ayba lo'ii!

Beni taani qiiba woykko guuttatettan de'iyo wode timirtte keettaa ba ya simmada nibaabiya erana gaada mxaafaappe shaahettikke. Hegaadan baaxetiya naati tana qarettoosona gooppa.

Keehin un'ettida katama giddon kaamiyaa bolan dumma dumma mitta hara dumma miishshata caaniyoge, qassi heeraykka keehin un'etida heera gidiyoge beetees. Hagamala sohoy toophphiyaa huuphphee katama adisaba mala.

Issi issi asay ashuwaa mi kalli makkidi hegaa bolla biiraa uyes. Gido shin issi issi asay mela uluwan he ushshaa uyidi ekkidi biyoogee ayba iitii

Konttaalliya kumi kumi eqqida kattay diishin asay namisan wuriyoode deree coo xeelleti! Ha kattaa shaakki shaakkidi immiyakko hiyyeesa asay maadettennee?

issi biittaynne karettay a bolli diyo miishshay beettiyaagee caamaa malattees. ha caamaassi keehi daro maaddoti de'ikkonne i asaassi tohuwan wottanaassi maadees.

Amarida I say giyaa giddon issi phuuphullee bayizettiyoosaa gelidi shammiiddi de'es. Phuuphullee kuttuwaappe beettiyaagaa gidishin maanawunne qassikka uyin oshinchchay oyqqikkokka pattes.

Mittaappe hillanchchaa kushiyan giigida lo'iya uttiyo miishshay beettes. Ha miishshaakka Mino mittan giigissana xayikko meqqiyo gishshawu Mino mittan giigissana koshshes.

Shuchchan ossettida keehippe lo'iya hagaa malaa keexxada de'a da'a giya keettay beettes. Ha keettayikka bootta meran tiyettidaagaa gidishin appe kare baggayikka keehin lo'ees.

Wolaytta laale qaattaa yaagiyaa xifatee xaafetti uttisishin taayo haga birshshettay darin erettena woykko qonccibenna giishshawu asaa oychchiyorin dere asay miicciigis!

Issi issi cima asay eqqidosan aawatinne aayoti wolaytta maayuwaa maayidi qmeqqidaageeti xeelliyoo wode he cima asatuppe anjjettiidi de'iyaaba malatoosona .

Buqurata wottiyoo keehippe xoqqa gidida qassi a meraykka bootta gidido xekkaara de'iyaa eqo miishshay xeelliyoo wode keehi lo"iyaage o soni oosettidee?

Issi gastta aayyiya bootta maayuwa maayada qooriyan alleeqo miishshaa wottada toophphiya banddiraa Matan eqqaasu. Shin a ba huuphiya qanxxissoogaanne doonan qalamiya tiyoogaa be'iyoode lo'ukku.

Hagee guyyee sinttayi lo'iyoyi ayiba silkkekkonne eriyaa asi de'ana danddayii? Qassikka ha silkkiyaa bayzziyoo sohaanne A gatee aappuna gakkana danddayii?

Asay daro wode heerappe issi issi mata soha baana ubba wode maaddiya qeeri baajaajee dees. Taani qassi a toggiyode a waasoy iitiyo gishshawu dosikke.

Ayate akisiyonee ya'aa yaagiyaa xuufe a bollan de'iyo malatay issi sha'anne udufun xeettane hosppun tammane hosppunan baasettida eqqota gidiyoga qonccisiyage ha malatan de'ees.

Darotoo bankke lo'o lo'o annaciya erisses. Hagaa malabay diyoogee lo'es ayssi giikko ooni erii gallassabaa issi galla xooni aggana danddayettes.

Issi wolaytta keettaassi so baggayinne a giddon qarxxayi, gayyeenne harabati beettoosona. Gayyee asay issi pude oyqqanawu gattennasaa gayyiyan kiyi gakkidi ekkes.

Issi keettan boottaa magalashuwaa duge yeddidoge de'ees. Ha keettan qassikka pengge deishin keettay tiyettido qalamekka keehin lo'ees. Ha keetta goday oone?

Televizhiiniyan carkkuwaappe kiitaa ekkidi aattanawu danddayiya bootta miishshay beettes. Ha miishshayikka ha'i dumma dumma heeratun xayis ikka ha'i yiida ooratta kiitaa shiishshiya miishshaa mala gidenna.

Siho maayuwaa maayida naa"u kare biittaa onatettay de'iyoo asati bantta ooso keettaa giddon tukkiyaa essidoogaa uyiidi issoy issuwaara tobettiyaageti dereqettiidi de'oosona!

Asay kushiya pude denttidi gonniyaba malatoosona shin mooruwa oottida asata xaacee seeriiddi beettes. Shin asaa issisaa shiishshidi seeriyakko awu injjetes.

Nu biittaa toophphiyaa ayssiyaa kawuwaaranne qassi hara biitta kawotuura heezza gidi uttidi bantta biittatu giddi de'iyaa dabbotaa waatidi minttanaakkonne haasayoosona.

Iray xayo gaasuwaan badalay laallaman mokkidagayoo qarettiyay issoynne baawa shin be'anawu qassi maray ayee attenana yiyoogaa be'iyoode tana shooqaappe goodda goodda gees!

issi keettaa malattissidi keraa ziiriyan goyidoogaa matan qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

cora naata essidi timirttiya tamaarissiya na"aappe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ooratta hiillan oosettiyogaa doommida puulattida shuchchan giigiya ogee xeelliyo wode pala lo"ees. Issitoo issitoo qassi oosettiya hagaa mala ogeti xeellanawu iitoosona.

Laa nu wolaytta biittaa taarikee bayra asay woykko cima asati nuuyyo dumma dummabatun odiyogaadan gidikko daro ufayssees. Ubba tana siya siya gees.

Abbaa heeran keexettida asayi shemppiyoo keettayi daruwaa gam'oogaappe denddidaagan loyitti ceeggis. Ha keettaa xeeliyoo wode carkkoyi denttidi epi agganaba malates.

Issi keettan asay ba duussawu mehe xayikko daro wode injjetenna gishshawu mehiya haarees. Dorssay qassi henttawu waayissenna aaca maataa miya anjjettida mehe.

Ha"i wode daro lo'iya silkke kunttiyo charjjeree suuqiyan bayzettiiddi dees. Tawu ta silkkiya charjjeree moorettiichcho gishshawu biray baawappe attin shammiyakko ixxikke.

pooqee keexettidi xoqqaa kiyi uttidaagee beetees. appe garssa bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Azinaynne machchiya qassi eta ajjabiya miizee uttiyo lo'iyaanne puulattida sohoy beettes. Hageekka mushurati lo'iya hanotan bantta ekettiyonne gelettiyo gallassaa bonchchana mala oottiyaaba.

Issi keehi yashiya sohuwan beetiya na'aassi huuphiyan asay wottiyo kofiyee beetiyaagassi meray aybba iitii? Qassi A matan diya sohoykka asaa aybba yashshii?

Arssaa be'iyo wode taayyo qopettiyaabay taani qammaappe ichchawu saate gaakkiyo wode nabbabuwaa gidissada ya zin"iyoogee qopettees. Hegaa xalla gidennan pooxaa maayiyoogeekka qopettees.

Taani ogiyara aadhdhishin gidin qassi giyaanikka daro wode afikaadoynne muuzzee bayzettiyo wode shammennan agga erikke. Ubba muuzziya miyode huuphee coo ufayttees.

Ichchashshiyaa agina kasanchcha yaane haa shammiyone bayzziyo garxxiyoge kase layttatura yigiyode keehin xoqqu giis geetettidi odettiis yaagiyaa xuufe kuwasiyaba odees. Hage tawu gelenna.

Wolqqaara de'iyaa asay baassi lo"iyaa keettaa keexxi giigissi simmidi puulayanawu daro qommo qalameta tiyiyoo giishshawu keettay qoppiyoogappe daruwaa hashshukka oottees!

Asay kaamiyan dumma dummabata ccaneesinne qassi bawukka kaamiyan issi sohaappe harasaa manddarees. Taani guyye baggaara goozetti uttida kaamiya daro dosikke.

Wolaytta gutaraa karen dumma dumma bonchchettida wolaytta wogaa maayuwaa dungguzzaanne qassi olaa miishshata gonddalliya, tooraanne cachcha zayiya ubba oyqqid sinttan de'iya awaati buudaara aybakko uyiid de'iyo kumeta wogaa qonccissoy tana ayba lo'ii!

Dumma dumma hayttan wottiyo allequwaa bayzziyo keettan dumma dumma meran de'ees. Hagaa mala aleequwaa miishshati giyan keehin al"o. Hagaa shammanawu darotoo koshiyoy woykko koyiyay macca asaa.

Maata meray de'iyo doozay keehippe lo'o irxxa carkkuwa heerassi immiya keehippe maadiyanne koshiya doozattu shiiqo. Ha doozattu gidon uttiyoode woppu ootees.

Kalttay asaa naati mitta qanxxanawunne ubba qassikka hara dumma dumma mino buqura qanxxanawu maadiya so gido buqura. Ha buquray so gido mino miishsha.

TTaani beni dugen tamaariyo wode yumbberesttiya taarikkiya siyiyo wode yumbberesttee keehi lo'iyaba. Qassi taani gakkada yumbberesttiya geliyo gallassi ta wozanay daro ufayssan kumiis.

Galbbaappe giigida anjjettiyo wode darotoo asay shammiyo lo'iya caammay beettes. Ha caammay bulla gidishin wogga asay lo'iy maayuwa maayidi a tohuwan aattikko keehin daro lo'es.

Issi izaaway amarida asatuura issi mala maayuwa maayidi bollaa minttetuwa luxissiiddi beettes. Shin I luxissiyaagaa giddiiddi dumma maayuwa maayanaagaa aggis.

Abeeti issi keehin puulatida keettaa giddon lo'iyaa oydeti, xaraphphezzati hegaadankka qassi keetta tookiya shuchchappe oosettida tuusaykka de'ees. Hagaa mala keettaay simi zal'e man'e gidenan aggena.

Mittaa oydiyaappe lasttiqe oydiyaa shammiyoogee tana ufayssees gaasoykka aani misimaare cishaydda waayettikke . Hegaa xalla gidennan diishin qassi xeellanawukka puulay de'ees.

Toho kuwaasssiya kaa'iya asaa kaafiya yarati haa simmidi yiyaageetinne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Corati eqqidi wolaytta wogaa maayuwaa maayida attumanna macca asaa be'iyoogappe sintta baggaara de'iyaa naa"u asati olaayoo go"ettiyoo gonddaliyaa oyqqidoogee ayba yashshii!

Issi biittaa woykko issi heeraa sarotettaa naaganawu seeraa naagissiya xaaceti de'iyogaadan lo''obi aybinne baawa. Eti baynnaakko wona cabboynne ooshshay kiyo wodee waananee!

Lo'o hoshkkiina zaabbiya be'iyo wode taayyo qopettiyay beni taani mittaa tokkanawu duppaa zaabbiyan hem"oogee siyettees. Ooratti poshettida zaabbiyan oottiyoogee Elle daafurssenna.

Biiriyaa be'iyo wode taayyo qopettiyay taani ubba galla luxetta keettan luxiyo kifiliyaa gelada biiriyan xaafiyoogee tawu qopettees. Hegaa xalla gidennan luxetta bollan kaa'iyo beeraykka qopettees.

Issi na'ay haree tookkanawu danddayennaagaa Keenan tossidi kiyetettenaa deriyaa kessiiddi beettes. Asay awudekka medosatakka banada eti metotoosona giidi qoppana koshshes.

Wolaytta soodo yunbburssitte ba luxissiyo luxanchchatti xeeganawu kessiddo erissoy keehippe malaalanne mucurettidaaga. Ha erissuwa hanaottaynne qottaykka keehippe dummanne pala lo'iyaaga.

Yettanchchiya bana olada seeraydda diriiphphan muzunqqaa kaa'iya asatun doodettada ba maayido adussa bootta qoliyara yettaa paattawusu. A bari xeessan sharbbiya qachchaasu.

Toophphiya huuphphessan de'iya erittera biitta asay harasi horoophphilliyan baanawu shiiqiyosay de'es. Nu toophphiyankka hegaadan issisaappe harasi baanawu horoophphille de'iyoo sohoy de'es.

Zamaana kaame yaanappe kase asay dumma dumma zal'ee miishshaa caananawu asay hariyaa go'ettees. Ha'kka kaame gelennasa asay hariyan caanid ba koyo miishshaa issisappe harassa caanidi go'ettettees.

Ha xomppiyaa baatiriya xeeliyode beni taani diccido wode hasayettees. Hagee baynna wodiyan asay lambanne yibiya go'ettidi qammi ogiyaa biidinne yiidi takkin hai gaxare heeran hagamal zamaanabay yiis.

Wolaytta televizhiiniya bollan osuwaa wodiya issi bitane haasayiiddi beettes. Shin haasayiyo wodiyan haa asaakko xeellanawu koshshes shin I xeellenan haasayiiddi beettes.

Issi attumaa asa maayuwaa sikkiyo keettan sikketi giigida dumma dumma likkiyanne geesan giigida suureene kootiyaa kaqidoge de'ees. Ha'i hagaamala maayuwaa maayanawu danddayettena.

Hagee yelaga wolaytta wogaa yettanchchayi keehippe maalaaliyaa yettanchcha. Guutta wodiyaan woyikko ha yelagatetta layittan ba eraa go''ettidi erettida asa kiyis.

Bolla baggan maataappe meretta arssaappe garssa baggan diyaa qoodan keehi cura puutee ayibaagee? Ha puutiyaa asayi shammidi ekkiiyye coo ekkii?

Taani giyaara kanttiyo wode worqqa keettaa be'ikko taassi qopettiyay hagaa taani awude shammanee giyaagaa. Worqqa ba qooriyaninne kushiyan wottiyaa asay tana ayba lo'i.

naa''u maccanne attuma naati issippe shiiqidi attuma na'ay ba kushiyan oyqqido maxaafa naababbidi de'oosona. shin ha macca na'iya ba kushiyan oyqqooge aybe?

Naa'u tohuwan hemettiya motoriyan laaggiya na'ay barkka biiddi de'iyaagee beettes. Hagaappe banaara asaa gujjidi biyakko miishshaa dammes shin eraa xayoy haakko.

Allaanaa giddon asay shiiqi uttosan haasayiiddinne tobettiiddi uttida asay beettes. Shin asay keehin daafuri uttis hegga gishshawu tobettaa aggidi haroodessi gallassaa laammana koshshes.

Cora maccanne atuma asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issi keettan dumma dumma miyobanne dumma qassi matoyiyanne matoyenna ushsha sinttan wottidi ayba oottiyona?

Ogee diyaagee keehi addussa. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ha"i wodiyan macca naati aaho shiishiniya maayiyogaa be'iyo wode tana ayba ufayssii! Hagaa mala lo"iya maayuwa maayiya naati asa ayfeppe attona!

Issi arssa yelaga huuphphiyaara pacaraara arssa lo'iyaa na''ee miyyiyaan kaqetti uttida upuuppati ayiba lo'iyoonaa! Eta merayikka isso issuwaape dammati uttidoosona.

Ha bootta hummunna shachchaa malatiyaa do'iyaa ayiba do'akkonne ayibaa lo'ayi. Guppu gaada shiiqada issisan kumada hara do'aappe dumma do'aa malatawusu.

Issi bulla meray de'iyo carqqee diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi bootta carqqettikka de'oosona. pa eti keettan aybba loyttiyoonaa!

Gaabiyaa maayida asaa be'iyo wode taayo qopettiyay asay ayfiyaa gatuwaa sohuwaa biiddi maayidi biyoogee akeekettees. Hegaa xalla gidennan diishin gaabe yeeho karenkka maayettiyoogee qopettees.

Amarida asay oosuwa oottiiddi des shin oosuwa qilliciidi de'iyaaba malatoosona. Ayssi giikko ooso gidenna maayuwa maayidosona hagaa kessichchidi osso maayuwaa maayana koshshoosona.

Ha dumma dumma kattaa qommoti kattaa miidi simmiyo wode kattaa uluwan zarbbissanawunne ganjjee suure oottanaadan oottiyagee keehippe lo"iyanne maanawu injjetiyaba.

Laa hagee sohoy ayba lo'eesi gaanawu eqqa xeelliyo wode pholqqammees. Marccoy de'iyakko hagaa mala sohuwa ubba asaykk biidi allaxxiyakko ixxenna.

Macca naati banttana puulayanawu go'ettiyo hayttan wottiyo alleeqo miishshay beettes. Macca naati bantta hayttaa lukkiiddi naagettana koshshoosona ayssi giikko suuttaa oygiya bochchikko hayttay harggees.

Naa'u aayetti uutta gidon uutta haashiyo buquran uutta gooddi gooddi haashshosonna. Etti haashshiyo sohuwan dumma dumma yeechchay sa'an kunddi uttiis.

Toophphiyan tamaare naati tammane naa'antta kifiliya yunvurshiyaa geliyo paaciyaa ekkidi oydiyan uttidosona Ha paaciyaa ekkiyaa naati wontto wolqqaama sohuwaa gakkanawu danddayiyaa naataa.

Hagaa shittuwaa tawu diyaba gidin co huuphiyappe tohuwaa gakkanaassi ta bollan gussaagiyaakkonne tana zaaranabi erettena. Hashshukkonne ubba shittuwaa ayfiyan be'inkka peenoy siiriyan geliichchiis.

Wolaytta biittaa asaappe qayye ashuwa be'iyo wode wozanay loccu geenna asi dees gaada qoppikke! Woni qayye ashuwa sawo bambbariyara be'iyo wode doonan cuchchay kumenna asi diishsha!

Issi kaasa dembban wolaytta dichcha citay kuwasiya bululusidi deiyaa hara cita kaasanchcha teqqanawu woxxidi de'ees. Wolaytta dichcha cita hai deiya hanottay haasayanawu iittees.

Urqqaappe merettiyaa dumma dumma miishshati de'iyaagetu giddon qeeri otuwaappe biidi wogga otuwaa gakkanwau sa'an asay shammana mala uttidagee bettiyaagaa aybakko nippi oottidi menttii aggis!

Kaamiyaa daafaanne danuwappe naagiya kaamiya seeraa naagissiya tiraafiikee asaara shiiqi eqqidaagee beettes. Ha seraa naagissiyageeti ambbaa giddon daro sohuwan ogiya bollan eqqidi ha oosuwa oottoosona.

Issi yelaga macca na'iya wolaytta wogaa maayuwaa maayda ba huuphphiyankka qaccada ha xeellada eqqasu. Ippe guye baggaara qassi wolaytta maataa keettaykka de'iyosay awane?

Macca naati bantta menttershshaa loyttayis giidi suuttaa laaccida kanaa malatissanawu maaddiya miishshay beettes. Eti hagaa tiyettiyogan bantta menttershshaa harggissoosonappe attin ay maadoyikka baa.

Issi shuchchan keexettiiddi wogga keettaa Matan issi laafa qorqqoro keettiya beettawusu. Ane ha keettiya aybaa maaddawusu giidi kexxidonaa okka wogga keettaa achchan.

Guutta naati sintta baggaara de'iyaa maxaafaa dooyi doyidi nibaabiyaa mezettiyaagetu miyiyaan eta yelida awayinne aayyaa uttidi bessiidi de'iyooge xeelliyoo wode ayba lo"ii!

Paray asay yeehuwawu yettawu ufayssawunne bullachchawu toggiyo ali'o gamma mehe. Cora atumanne macca asay paraa toggiddi duriddi wolaytta wogaa qonccisossonna.

Issi sa'an uttida boottaa jarkkane de'ees. Ha jarkkaniyaa beiyo keettay keehin lo'eenna. Aysi gikko godaay keehin miriqati uttiis. Hagaamala sohuwa daroto gaxaree heeran deiyaa keettaa milattees.

Wolaytta soodo yunbbursstiyan keehippe daro qoodi baynna shuchcha keettatinne ubba qassikka zamaana ogiyan oosettidda kaamiya ogee de'ees. Ha ubbabaykka keehippe puulayiis.

Hana guutta miishshaa ekkiyaaba malatawus shin qassi naa"u goomara de'iyaa bisikiliitiyoo getettiyaara meran karetta qassi uttanawukka keehippe injettiyoo giishshawu oonne shammanawu koyyees!

Xossaa qaalaalay odettiyoosaa yiidi asay qaalaa shaakkana mala misiliyaa ogiya bollan kaqqidi erissiyoogee lo'o. Hegaadan oottana xayikko haakkidi diya asay siyana danddayenna.

Issi sohuwan naa''u asati issi mama maayuwaa maayidi, qeeri naata idimmidi uttidoosona. Ha asata be'iyo wodiyan ha alamiyan na'a yelidi idimmiyoogaa mali baynnaagaa bessees.

Daro wode nu sooni asay ubbay issippe gididi qumaa mi simmobareeni omarssan tukkiya uyeettees. Pa"a he wode taani ufayttiyo ufayssay ayssee haraba.

Aaho gadiyan n woyikko shooqan issi gabatee ba boorata waaxidi goyyiiddi beettesqassi goshshaappe gaxa baggaara dumma dumma dozzati diyageeti beettoosona.

Issi issi biittan de'iya asa ubbawu a wogaynne qassi he wogaa qonccissiyo corabay de'ees. Shin tana issi issi menttershshan kon"aa qachchiyoogee ayba iitii?

Ajjoora soossuwaan goggiyaa shaafaa haattayi ira saatiyaan bulqqotidi ba meeraakka laammi uttis. Gidikkonne ha haattayi bollappe dugettaa xonggetti wodhdhiyoo wode lo'es.

Xoossaa merettay sa'ay wonttawu tokagan zo'idi ayba lo'i? Dumma dumma deretti duunetti qassi ollay hegadankka shaaray deiyagge keehin kaha pashki oottees.

keehippe xoqqa pooqe woykko xekkaara de'iyaa keettaa xeelliyoo wode keehi lo'iyoo palaa bolli garssa sa'aara biidi de'iyaa kaameti daro miishshaa ekkiyaageta.

Yelettido gallassaa bonchchiyode woykko ekettiyoodenne gelettiyoode heeraa puulayanawu darotoo asay punnidi kaqqiyo miishshaa woykko ufuuffaa go'ettes. Shi a punniya asay loytti punniyoode yashshes ayssi giikko xuuqqiyoode daganttes.

Gawaray daroto ashuwaanne maattaa milatiyabata miya so medoosatu giddoppe issuwaa. Gawarati bantta sintta tohuwaa biradhdhiyan de'iyaa cugunttatun banttana naaganawu puuzoosona.

Wolayitta yettanchchatinne durssanchchati issippe issisaa shiiqidi eqqidaageeta. Eta eqoyi keehippe maalaales attumayi naa''aa naa''aa gididi ya bagga gaxaninne habagga gaxan eqqidosona.

Hageeti qassi hagaa keettaa gaanawu humppattiichchidaagaa karen shiiqidi ubbay aybe haasayiyona. Hagee na'aynne qassi bana kaalettiyaga giidi kaaletti qassi kaalliyageetinne banttana asa giidi kaalliyona.

Issi keehin xeellanawu lo'iyaa macca na'e gede de'ees. Akka bawu issi galbbape oosettida caama ba gediyan wottada issuwaa qassi kushiyan oyqqa uttasu.

Salo gufanttuwan inggilize piriimiyer liigiya kaassaa be'iya asaa qoodaa siyiyo wode maalaalees. Ha asay ubbay ane ayba metoy oyqqin metootii!

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyan tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Shuchcha keetta be'iyo wode tana coo lo'ees.

Issi sa'an de'iyaba maxidi shiishanawukaa go'ettettees. Hagee zamaana puutiyaa tokkiyosan biittaan de'iya suppaba quccanawu maaddees. Beni nuugan puutiyaa tokkiyaa asay haagaa go'ettees.

Daamot woyde allaanan Baddeessa ambban daro erettida hemettiyoode yenqqiyenqqiya sanssalata zarphphee meezetibeenna asaa yiicoyes. Ha zarphphiya daro yashissiyay ollaa ciimmatettaa.

Magani ha'i wodiyaa luxiyaa naata demmanawu keehippe barchchetiidi de'iyoo wodiyaan hagaa keena naati issi kifiliyaan uttidi de'iko bironi darobay oosettanawu de'ees giyoogaa.

Bodditte ambban 3 gooma baajaajee haree oottiyogaadan ootteesi shin omarssan demmiyobay gaco kumenna. Ha baajaajiyo laaggiyageeti deshishiininne asi awaara kattaa maanee!

Issi meraara bootta gidida dunkkaane giduwaan giigida makkisuwaa gishshawu lo"idinne puulatti uttida sohoy oosi giigidakko nu erokko shin bonchcho imattati xeeegettaba malatoosona.

Hare giyoobi tana hara gamma mehetuppe lo'ees gaasoykka asay ba toohuwaa a bolli caanidi metuwappe shemppiyo gishshataassa. Hariyaa maaduwaa eriyo gishshataassi asay a shociyo wode tana azzanttees.

keettaa keexxidi jagiirawu zaariya asati awa sheeshshee? qassi ha sohuwan aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Bitane hagee hagaa malatiya suufiya maayidi qassikka hagaa malatiya cenggurssa sissiya miishshaa oyqqidi haasayiyo wode kiitay ogiya oyqqidi yiidi hayttan gelees. Ubbakka kiitay eessaappe aaxxidi laqilaqees.

Wolaytta wogan laytttan laytttan bonchchettiya gifaataa baalan naa"u geela"o naati yeellatiiddi cora attumaageetun doodetti uttidosona. Ha lo'iya kaassay gazziya geetettes.

Dumma dumma hayttaan kushiyaan qooriyaan wottiyoo zammaana wodee eehido puulayiyaa buqurata be'iyo wode lo"uwaa lo"oosona shin etu gatee saluwaa xeran de'ees!

Qumma kattiyo giyan darossan bayzzettiya zayttiya ha'i wodiya gatiya siyin tawu dagamay shaya duutis! Ha zaytte guutta wodiya gidon gujjiddo gatte doona kushiyan oyttees!

Maataa, adil'ee ciishshaanne zo'o meray deiyo banddirassi gul'an hara amanuwaa keettaa malaatay de'ees Ha banddiray toophphiyaa orttodokise woosaa keettaaga gidishin etta qonccisees.

Qoodan hosppunaa gidiyaa asati issippe issi mala mayuwaa maayidaageti xeelliyoo wode ayba lo"iyoonaa! qassi ha asati muleekka issi keettaa giddon de'iyaa so asa.

Wolayttan daro kawoti kawotidi ubbaykka lo'o taarikiua xaafissidi bantta biittaa xeesissidi aadhdhidosona. Shin ubba kawo xooni miniiliikakka olan waayissida wolaytta kawo.

Asay awudekka kaamiya bollan uttidi issisaappe harasaa biyo wodiyan oydiya likkiyan asaa utissana koshshes. Hegee xayikko daafay woykko danoy asaa bollan gakkes.

Xaace giyoobi muleera Toophphiyaa biittaa bolli xayi aggiyaakko aybi merettanawu de"ii? Xaaceti maayiyo issi mala maayoy Toophphiyan merettiiyye kare biittan merettii?

Qoodan daro kawo ooso keettan oottiyaa asati ubbay banttawu siho maayuwaa ubbay maayidaageti issi diriiphphan uttido issi huuphphe yohuwaa bolli zorettoosona!

Goshshaa murutaa ooso qommo gidida timatimee keehippe lo'iya hanotan teeridaagee beettees. Taani timatimiyaa miyo wode taassi bollay keehippe pashikkeesinne ufayittees.

Dumma dumma zamaana wode ehiido ogiyaninne hiillan miishsha woykko marccuwa kushiyan oyqqiddo silkkiyan yeddiyo ogee daro asaa keehippe malaalees. Qassikka zamaana hiilla.

Issi biittan keehi cora dumma dumma woosa keettati ubbaykka bawu gela keenaa godaa goynniyo maaray dees. Orttodokise woosa keettay bantta baale wode taabootaa tookkidi bonchchoosona.

Daro wode issi issi biittan awa xalaaly awaxxiyo heerati de'oosona. He heeray keehi hombbiyo gishshawu awaa danddayiya mittati tokettana koshshees.

Wolaytta biittay wonggelan diccanaadan gita beeraa bessiyabatuppe issoy wolaytta ivanjjelikal semineeeriya. Hagaa mala maxaafaa loohissiya eqotati de'iyogee biitteessi gita anjjo.

Dumma dumma zeeruwaaninne haatta ushshiyoogan nu gaden lo'o lo'o puutetaanne ayipeta tokkidoogeeta. Ha oosoyi heera kawotettayi miyyiyan eqqin oosettiyaa ooso.

Asay cora qommo ataakilttiya dumma dumma heeran ayssi daro dosiyakko neeni eray? Ubba paappaya mittay waani dicciyakkonne ayssi maaddiyakko eray?

Issi kawo keettaa karen qooday cora gidida pederale polisetti banttakko yiida imatatussi sarotaa immiid de'iyaageeta gidishshin eta gidon bonchchettida Ambbasaaderiya Useena Rediwaan ta keehiippe lo'ees.

Ba huupgpgiyaa ganawu asa huuphphiyaa duge zaara yeedida geela'o na'iyaa yeellattiyoo gishshawu haanne xeelluku sa'aa xeellada pokkotawus asaa be'anaappe gaada!

Shayyiyaa xiilliya ba giddon oyqqida miishshaassi de'iya bolla bagga Meray aybeeshsha? Ha shayyiya xiilliya asay shammidi waatidi uyiyo shayyiya giigissii?

Wolaytta doonaa dichchaassi izaawatuppe biidi kawotettaa gakkanawu baaxetidoogee keehippe ufayssees. Hegaadankka wolaytta sooddo yunveresttee ha oosuwa kaafennaba gidiyakko wolayttattoy ha xekkaa gakkanawu danddayenna.

Nu ambbaappe haakkidi de'iyaasan issi ganddattiyaa heeray de'iyaagee maataykka mittaykka loyttidi he heeran diccidaagee keehippe puulattidi ayba lo'es giidetii .